Nyɛma nyɛma n ʒɛya ka paɣaba ayi ʒɛ di puuni nyɛma nyɛma maa puuni kamantoosi biɛni leemu biɛni kodu biɛni wotamilo biɛni Alaafee gba biɛni baaskɛt biɛni ka niɛma maa biɛni nyɛma nyɛma maa shɛli bɛ kpalaŋsi ni

Bipuɣunsi n chɛna bi chɛnila palli zuɣu bipuɣunsi maa bi nyɛla bi niraba awoi bi niraba awoi maa puuni bi zaa ʒila taha ka niɛma bɛ taha maa puuni bipuɣunsi maa niraba ayi bɛ bi puuni yɛri biɛla bi nyingoli ni n ti pahi bi nu chɛhi ni bi nyɛla ban chɛni palli zuɣu ka loori bibaayi ʒɛ palli maa zuɣu

Gamo n niŋ palli zuɣu ka loori nim nyɛ sarati loori nim maa puuni loori piɛlli biɛni loori kari shɛli gba biɛni di nyɛla loori ʒiɛ gbambili ʒiɛ tam palli zuɣu loori taaya nim ʒɛya nachimbi ayi gba nyɛla bin ʒɛ gamo maa ni

Palli zuɣu m boŋɔ ka loori nima chena polin'paɣa m boŋɔ polin'paɣa maa nyɛla ŋun pobi o nyee ka kpa ninkpari sabla ka ga woochi ka gbibi Anfooni o nuuni m. ma so gba n ʒia ŋɔ o tabila o shee ka ye liiga ʒee ka bobi bob'ʒee afa so gba n zaya ŋɔ o zaŋla o nuu tiri zuɣusaa.